ŋarima n bɛ kom puuni di kom nyɛla din nyɛ zaɣ piɛlli ŋarima maa nyɛla din paaki ʒɛ kom maa luɣuli zuɣu kom maa sunsuuni ka polo biɛni yiya n ʒɛ n baɣa kom maa ka tihi gba ku piɛ n doli kom maa chɛsi mam

Niraba n gbiri salima paɣaba n zooi bi ni paɣaba maa shab bɛ kom ni n tiɛri kom maa ni bi yihi salima bi shab zaŋ gbambihi n tooi ko daɣari maa n tiɛrili bi nyɛla ban yɛ niɛma ka di kom nyɛ balibu balibu

Paɣaba m ʒiri kom chɛna bi yino kam yuma nyɛla din du zuɣusa tingbani maa nyɛla din kuui pam ni tihi maa paɣaba maa tooni kuɣa nyɛla din biɛni paɣaba maa nyɛla ban niŋ nimmohi n ku ʒiri kom maa